Ispportiiya oottanassi giyaa biida bitanee ba oottiyo sohuwappe simmishin zal''iyaa zal''idi yiyaa bitaniyaan gaytti agiis. yaanidaage neyyo tohuwa caamma issippe wottanaw kalissiya shammaa yaagin laattamu biran shammidi so ehii...

Giyaan ooratta maayuwa bayzziya bitaniyaa sinttan naa''u qanxxa gurddeti eqqidoosona. hegetuppe issina macca naata yelidaa asay shammnas giyan bayzziya bitanee eehidi ba sinttan quppu ooti wottidooro

Daro woddeppe doomiddi nu heeran odduwaa guttarappe siyoogadan giddikko Toophphiyaa kaalettiyaa aawa gididda Ayimedde Abiyi odidoggadan xomppiyaa akeekkabba galabaxiddi bantta tiraa maayuwaan wottidda asattusi kolichchay immettis.

Sonne karee medoosata giyaa efiidi bayzziya biitanee marccuwaa shishidi xaace keettaa kare kiyi wodhdhiis. Isporttiyaa bollan de'iya naaqqashaa bollan de'iya xifatiyadan nuuni siyidoogee aybe giiko he bitane qashshettidoga besees.

Kareetta bitanee maran omaridaagan keraa daariyan eqqis. Asa ubbayi shiiqidi hagee ooratta asee nu biitti ayssi yiidee yaagidi oychchiyode hekko asa ubbayi shiiqi xeelliyode naata baqataa efaanayyo qosan nusaa yi uttida bitaniya.

Polotikka qatta qattanassi banddira ekki ogiyaa kiyida asay attenan diggin nuni toggido kaame yuuyidi harasara biyo wode sinttani kaamiyaa goomaa xuugiya asay zaaruwaa ixxidi tooraa nu bollan xonggiyagis.

Taani orggozu keettaan bsyzettiyagga shammiida efaada ta naatussi maattaa penttissaganne ta maccaaseessi immagaas, yaanidooro he mashshiniya go'aa tammarssabeenna gishshawu poo'oy wolqqappe michchidaagan yeggada xuugabeyaasu, taanikka yaannin yilotada hara oorattaa shammaas.

Qooriyan kalddi kalddi giya daalaadan haniya alleequwa wottidi bayzzanaassi giyaa ekkidi boosona. Hegaappe denddidaagaani dumma dumma paraa qooriyan de'iyageeta bayzzanaassi kaysotidi wuuqqida naati bayzziyode gita miishshaa ekkees.

Issi Bombeeppe yiida bitanee nu heeran ommaridagan keraa xaabiyan eqqiis. asa ubbay hage ooratta asi nu biitti aybbissi yiidi yaagidi oychchiyoode hekko naata baqataa efanayyo qossan nu saa yiidi uttidaaga.

Ushsha uyyidi ganddigaariyaa bitanee nu heeran de'ees. ha bitanee faraniicheriyaakeetta sinttan eqqidi bayyo lo''o ubabbakka oottees. yaanidaaga taani so yooppa gaada tamarissaas.

Deretettaa asa giddon eta wogaynne taarikke de'iyo gishshatassi taan minttada hega eranaassi koyyada luxetta keettaa biyo wode naa''u polisse xaacceti ogiyaan eqqidoosona. Yaatidaageeti la neeni aybissi yaadi?

Huuphiya meedetti uttidi asaara ogiyan biya na"aayyo irayi huuohiya mooridoogee paxa oyssan loyttidi looxigissido xaaruwa dulliya awan wottidoogaa milatiiddi a bolli naaqqidi oyqqiya koppiyyiya qachchidi kare kiyi wodhdhis.

Nu heeran de'iyaa kaamiya toggidi biyaa asay darotoo banttaw haattaa tookkidi biya asappe hara caanissokkona ayssi giiko oge injjettena gaasuwan asay kunddiyoode, he kundido gaasuwan qohoy gakkiyoode...

Tukka keetta karen naa''u xaacceti eqqidaageeti taan sarottada biishin, la na'awu haayya booppa tukke keetta karen uttaagiyoogappe neega pitaliyaa xana'ada neegaa heeraassi lo''o laamiya ehikko giidi zorin mishettada soo simmaas.

Wolayttan dumma dumma heeratun asay asaa muussa doomidoobadan metottidi de'ees. iray xayddoga gaasuwan qaxuwatoy biittaa bolli gelin guutta naati timirttiya essidoosona yaagidi oduwa gutaray yootidooge hachchi taayo gita toho gididaba.

Keettaa keexxanaassi machchiyo ekkiyogaa qoppiiddi de"iya bitanee tiraanispporttiyanne kaamiya giddon uttis. Kattaa kattidoogaa bayzzanaayyo kessidoogaappe kasetidi bawu miyogaa aggidi ba naata miziya aaway I hegee gita anjjetto yaagidi luxetta keettaani naati....

Ha bitaniyaa soon naa''u mitta ayfeta qanxxiyoo kalttaykka de'ees. Ha kaltta basoon wottido gishshataw giidi ubba wodekka mitta qanxxidi oosuwaa doomi aggees. Hegaa oottanadan A oottidabbappe koyrobay aybbe giiko kawotettara seera naagisside de'iyooga.

Luxetta keettaani tamaare naati hagaadan yaagidi yettaa doommidosona. Ahaaha nu biittay, aahaahaa daanasay, aahaahaa yesuusaara, aahaahaa ufayssan giyageeti dere asaa wogaa menttidi xoossaagaa yexxoogee tana ufayssiis.

Erissuwa kaqiidi nu heeran bootta woraqqatan xaafidoba asawu polotikka qaatta qaattiya bitanee nababbanaw eqqiyoorin ubba asaykka a sinttappe woxxidi xayyibaydoosona,

Wolaytta wogaa ayssi moorayidda de'ay? wolayttaani maxaafaanne biiriya ekkidi beettees luxetta keettaappe attiini dumma dummabaa ekkidi waanidi biyoo? yaagin soo simmi aggis. Hegaa xalala gidennan de'ishiin ba timirtte keetaayookka ba qofaa luxettaassi qonccissis.

Lo''o lo''o meeziyaa meezetidi de'iyaba gidikkkonne issi issi puulattiyoba tiyyettiyogee oosuwa oottiyosaa xalaala gidishin transporttiyaanne kaamiyaa toggidi harasaa biya asaassikka keehinne wolqqama meto ayssi giiko oyssay makiina giddon xinqqiyo....

Baaso haggaazaa immiya zal'iya eqqotay nu heeran de'ees. Hegeetuppekka issoy wolaytta heeran beetiya guuttaa projjektetta gidikkonee kawotettay yeletaassi ehiiddobaa gidiyo gishshatawu ...

Soon gadaawantti zin''idoosona, gadawanttappe pude baggaara issi xifaatee kaqetti uttiis hegeekka aybee giikko A na'ay olaa meedaa biidoosan hayqqidaaga woriyaa odiyaa xifatiyaa kaqqidoogaa zeenaa gutaray erissiis.

Issi bitanee zin'idi shemppes. Ha shemppiya bitaniya huuphessan tooray de'iyagee mittaa huuphiyappe kunddinne som'uwan eqqirggidi attidoogee dagaman hayiqqidi mittaa qanxxi oliyaaggis.

Dumma dumma electiroonike miishshata giyaan bayziyaa bitanee ooratta silkkiyaa ehiidoogaa shammanaayo daro yelagati ziiriyaani Asinttaan eqqidosona. Ayssi giikko silkkee keehippe marccuwaa gujjidoogaappe denddidaagaana.

issi issi baaso hagaaza immiya kawotettaa asay heeraa dummayinne ha heeran oosetis giidi kawuwassi wordottinne oduwa gatiyoge ba ayssiyo deriysa qoheesippe attin aynne maadenna.

mereta heerani mokkidabata qanxxida na'aa seeraa naagisiyagee yiidi kushiya kushiyara gatidi qachidaagee naa'a zaridi gediya biradhiya shocciyorin sheeshshaa suriyan yeddi agiis.

Immidoogee tayoo biidi paranicheriyaa miishshay keehi wolqqaama al"ees yaagidi oottin yettaa yexxiyaa asa giddada zuuzummaydda ta soo yiyoode issi bitanee tana gayttidi kichcha tayshawu wodee wottibenna yaagin soo

Ha wogayi de"es. Hegeetuppe issoyi olaa wogaa. Olaani asayi tooraa xonggidi issoyi issuwa bollaani shemppuwa woranaayyo koyyiyo gishshatawu ha wodiyan kawoyi oossikka olaa ee giidi maayenna. Hegaa xalaala gidennan de"ishin.....

Issi suuqiya karen eqqidosona, ha naati eqqido keettay aybi de'i gaada taani biyode kushe hiillaanne goshshaa murutata bayzettiyo super markkeettiya gidenne yaagidi asay taayyo oddidogaa be'ada keehippe malaalettaas.

Goshshaa oosuwaa ottiddi xoossa amanuwaa oosuwakka oottiyogge gitta beerara de'iyaa asa ooso, ayissi giikko amanuwaa oyqqidi oosuwa kariyaa uraay cora de'iyoo gaasuwaani etta keettay namisettiyo gishshassa.

Sonne kare medoossata giyayyo bayzziya eqotay ha laytti daro marccuwa woriya demmidoogaa parniichcheriyaanne so miishshata haggaaziya bitanee kawotettassi biidi oduwa gattiis.

Miishshaa immidoogaa mirggidda na'ay kawotettaa seeraappe kareera de'uwa qaattidi de'ees, hagaassi koyro gaasoy aybee giikko oosuwa oottanaappe giidi dembban hemettiyoga qassikka ba huuphphiya naagenna uray I hara asaassi gita toho hega xalla...

So miishshata bayzzanaassi kessida bitanee maxxaafaa caddada uya koyikko yaaginne tana cayiyaggiis. Cayiini taani ayssi tana hegaadaani yaagay, taani neeyyo ayba pala oottidana gaada zaaras.

Isporttiya oottiya naati nu heeran go'ettiyoobati cora. gidikkonne hegaappe issoy kushiya kuwaasiya, hega kaa'anassi tammanne isiini naati ziiriyan eqqidaageeti issoy issuwakko baqqoosona.

Goshshaa oosuwaa ootiyaa asaki biidi keettaa de'iyogaa keexanawu koyas, tayo miishshaa immite yaagiis. Yaagiyorin neesi co zo'atiyagassi ayba keettanne koshshenna neessi koshiyabay miishshaa yaagi...

Mettottidi heeran yuuyiyaa naatussi deretettaa asay waassido waasuwaa gasuwaan baaso haggazay eqqiis. He baaso haggazaa basso maaduwaa maaddidageeti zal"iyaa zal"iyaa asanne goshshaa ossuwaa oottidi soone kare ossuwaa ottidaageeta.

oge buussaa banawu kiyada pestaaliyaa kushiyaan oyqqida maccasiyaa beettawus. ha maccasee sunttay baazzitee doola gettettawus. issi layttay laattamane giyoogappe al"ido gishawu

Macca naati banttawu tiyettiyobaa shammiyo supper markkeetiyan de'iya dumma dummabata bayzziyobati qeeri naati attin wogga asaakka keehippe yeemoyoosona. He sohuwan bayzettiyabati karamewllaa, ikka ba sharaa giddon xaaxettidi bayzziyagaayyo doonaa laqilaqiiddi xaaro giddon beettees.

Kaamiya toggidi giya biidi de'iya na'ay sa'an hare gaariya bollan biya naatu bolli qaliicciis, qillicciyorinkkattenne kaamiyappe wodhdhida bitane eta shoccidi yedetaa oyqqi aggiis.

Puulaa mishshaa giyani yushi yushi bayzzidi deiya bitane nuna hagaadan yaagidi cannaqisidaga ogiyaa gigisiyagetti ayssi gutta naatu bolli doona dooyada haasayay yaagidi oottiyorinkkatene yiillotine asa ubba shiishidi...

erettida kaalletiyaageti banddiraa essiyoo sohuwaa puuttu yaagidoosona. gaakki wol"idoosarakka banddiraa kalettiyaa asayoo birshshettay aybbako oddiidi luxetta taameretussi qonccettaa gujji aggidoosona.

Huuphiya qaaciiddi issi heeraani hemettiya na'aa aybissi huuphiya qaacay? Ne huuphiyan cuuchchay gelideeyye yaagidi oduwa gutaraappe yiida bitanee oychchiini gidenna taani bo'ayiyogaa aggeesi giini maaxxuwa daaxxada tiyaasi yaagidi odiisi.

Biya bitaniya hagaadan yaagidosona wolaytta wogaa ayssi ayssi mooraydda de"ayi wolayttan maxaafaanne biiriya ekkidi beettes luxetta keettaappe attin dumma dumma buquraa ekkidi waanidi biyo yaagin soo simmi aggis. Hegaa xalaala gidennan de"ishin....

Nu heeran wogaa xaletta bayzzanassi giya adduwaa bayzziyoogara ekki biida bitane de'ees. A sunttay Malaqqu Mana geteettees. Malaqqu Man zino baynni nunaaara

Kaalettiya aawati nu heeran de'iyogee guutta naatussi gidennan de'ishin wogga asaassikka tumuppe keehi ammanttiyaba. Ayssi giikko nu heeraa geeshshatettaa naaganawu, xoossaa ammanidi saruwan daanaayyo gita wolqqaama tamaarissuwaa ta

darotoo ooratabay deriyappe soo haa shamettidi yiyo gishataassi elekitoroomikke miishata shamanaayoo giyaa biikko oorataa xeelada shamana koshasappe atin neeni aygaakko beni olido gal'aaa tawu soo goochada ehin ta coo ekkiyana niyo naa'anto bayzziyoba be'o..

Baazo biidi gaaraa daccana yaagid kiiyida bitanee nu heeran de'ees. Asooni dumma dumma olaa miishshati de'oosona. Hegeetuppekaa issoy tooranne maccamiyaa qassi harabay aybee giiko, nuuni eriyoo nu shooro bitaniyaa sonka dumma dumma olaa miishshati diyoogaa doogiboko.

Sidamman issi galla taani be'ido meeshsho keettay tana lo''iyoogadan nu heeran oosettida mittaa keettaynne lo''enna. Ayssi giikko koyrotidi keettay keexxetidi wuriyoode sussan loytti qachchidooga bollan maatta sitti ootti ziiriyan micci aggoosona.

Ha hayqqiyaa asappe sintta baggaara wogga miittay de'iyaagaa giddon gobbaa qachchidoogan qeeri xaaruwaa xaruwaa ba sooppe ehidoogaa asay wottidoogan haattay curururu giidi googgiyoo wode yeettaa yeexxiyaa asay maarara iraani eqqiis.

Miishshaa qanxxada imaas. Immidoogee taayo biidi 'parniicheriya' miishshay keehi wolqaama al'ees, yaagidi ootiini yetaa yexxiya asaa gidada zuuzumaydda ta soo yiyoode issi bitanee tana gayttidi "kichcha ta ishshawu wodee woxi.."

Asay kareeni keettaa keexxidi utaagaa sintaani daguwani kokkay masoofiya kummidi laaletti uttis, ha kokkaa maanayo massuwa shiiqida naatu qooday xeetaappe dariyo gishawu keettaa keexxiya bitanee haatta xalaalaa ushidi eta muliyakka soo yeddi bayiis.

haytta bollan belecca wottidi biyaa bitanee heera naaggissiya asayyo keehi metuwanne danuwaa ehanaw danddayees. ayssi giiko alleqoti lo''o gididi guutta naati biron dicciyaagassi gitaa meeziya immiyaaba gidiyo gishshaw loyttidi naagetanaw bessees.

Toho kuwaassiya citaappe baqatada dere buussaa biyaaro tuurizzimiyanne baqataa gadaaway qurphu ootidi I kushiyan de'iya paarinicheriya iqaappe merettida baxxariya ekkiya

Neyoo ne huuphphiyaan puulattida duussaa daanawu beessasa yaagidi ba taamarido timirttiyaappe deretettaa asaa tamarissiyaagaa kawoy shiishidi loyttidi zootidi anjjiis. hegaappe dendidaagan i luxettaa luxxiyaa naatussi yeetaa tamarissidi beettees.

Kawotetta seerappe kareera ba de'uwa qaattide de'ees. Hegassi koyro gaasoy aybe giiko oosuwa ootanappe giidi dembban hemetiyooga. Qassikka ba huuphiyaa naagena uray hara urassi gita tooho hegaa xalaala gidenan de'ishin bonchchetanawukka he uri koyyena.

Olaa miishshaa ekkidi bawu bazo biidi gaaraa cadanna yaagidi kiyida bitanee nu heeran de'ees. Asoon dumma dumma olaa miishshati de'oosona. Hegeetuppekaa issoy tooranne maccaamiya. Qassi harabay aybee giikko nuuni eriyo nu shooro bitaniya.

Tiransporttiyanne kaamiyaa toggidi luxetta keetta biya aawu naati baawassi de'iyaa duretettaaba odossonappe attin eti hegappe aybbanne maadettokkona. Ayssi giikko eta aawati daafurin beettidaaba gidiyo gishshawu.

kixxa tohuwani caamaa kalsee baynnan wottidi biiruwa yiida taagela ubbay borishin miiccishin ixxidi nu mataani uttiis. yanidaaga issi puulanchcha macca na'iya yaada doonaa oyqanne yeruwa daaxidoogee huuphe sakkiyadan eesotiidi kare bi agiis.

Lioness Andires Mesi wottiddo caammay tammu biraappe bolla gidiyogee erettiis. Yaatin hegaa be'ida nu heeran de'iya naati tammu biraa ekkidi giyaa biyo wode caammay sha"u bira.

Nu kareen eqqidi taani timirtte keettaappe yiyoode pernichcheriyaa bayzziyaa bitaniyaassi hagaadan yaagees. siya daannawu nu heeran de'iyaa oge buussay asaa darotoo keehi qohiyoo giishshatayoo ne naati beenna mala teeqqa yaagidi minttidi zoori aggiis.